Oondjuhwa nadho wo odha shitwa dhili pamaludhi. Oondjuhwa opwa shitwa ndhoka dhina omafufu geli olutu aluhe, po opuna ndhimwe hadhi ithanwa oonakathingo. Oonakathingo ka ye na omafufu kothingo noye li ya yooloka koondjuhwa oonkwawo.

Eyoka olyo oshinamwenyo oshitilithi. Eyoka olya nika oshiponga noonkondo oshoka omayoka ogendji oge na uuzigo, ngele olya li omuntu ohali mu etele uuzigo mboka hawu pumbwa oku ka kuthwa mo koshipangelo. Eyoka lyolyene ohali kala komitutu.

Okutekula oohi oshinima oshipu noonkondo oshoka oho kutha owala oshinima shontumba moka tamu vulu okukala muna omeya. Okutya oweshi tunga nenge sheetwapo kiipilangi nenge komiti dhatulwa kumwe nawa, etayi pangelwa nawa, meni eto tulamo othayila ndjoka hayi kwathele omeya opo kaaga pitemo.

Oohi ohadhi koko nawa noonkondo uuna dhi li mehala dha tonatelwa nawa nodha gamenwa. Oohi ngele odhi li mehala lya andjuka notadhi pewa iikulya ya gwana nawa, ohadhi koko nawa, unene tuu oohi dhOshiwambo. Oohi dhOshiwambo ohadhi koko e tadhi ningi po oohi oonene dhi thike pokugulu nenge pokwaako nohadhi landithwa po kiimaliwa oyindji ngele odha landithwa po komahala gomalandithilo.

Uuyuni owa shitwa wu na eshito lya yoolokathana. Opu na iitopolwa mbyoka ya shitwa yaa he na nande omamanya, ihe opu na iitopolwa mbyoka yi na omamanya oshowo oondundu. Evi limwe olya shitwa li na omasilu, lyo limwe olya shitwa li na oondundu, iikulundundu oshowo omiti dhomano nomwiidhi ogundjigundji.

Iipilangi ohayi vulu okuhongwa nawa, e ta yi eta po omayakulo omawanawa nenge iilongithomwa mbyoka hayi vulu okulongithwa mompito ya kehe esiku nesiku. Iipilangi yimwe ohayi vulu okuningwa iitaafula, iipundi, oombete, oosikopa ndhoka hadhi vulu okupungulilwa iinima e ta yi kala yi li megameno ewanawa.

Mongaashingeyi aanafaalama itaya longo we nuudhigu, oshoka ouna omambakumbaku ngoka ha geya kwathele opo gapulule evi. Monale aantu okwali wala haya papula nomatemo ngawo opo yavule yakune. Ihe mongaashingeyi embakumbaku ohali futwa owala etalipulula eshipambu shehala oshinene.

Onkanga nayo oshitekulwananwenyo shoka ha shi tekulwa kaantu. Ashike oonkanga dhimwe odhili wo momalundu, ngaashi oondhila dhomelundu ndhoka ihaa dhi tekulwa. Onkanga ohayi vala nayo omayi ngaashi naana oondjuhwa, nayo ohayi pumbwa etekulo ewaanawa eta yi tu monene omayi etayi tendula uunkangena.

Ombwa yomomeya oshinima sha simana unene noonkondo. Ohayi kala momeya, ihayi kala komutunda kevi. Nuuna yi li komutunda ohayi kala tayi ondele okamutenya kayo nohayi shuna momeya. Kombwa yomomeya ohaku zi oshipa shoka hashi vulu okukalongithwa iinima ngaashi omapaya, oongaku noondjato. Omagadhi gombwa yomomeya ohaga kwathele okupanga omayulu , okupanga omeho nayilwe ya gwedhwa po.

Aanafaalama mongaashingeyi itaya longo we nuudhigu oshoka oyena iikunino yawo ya gamenwa nawa ngele otadhi ya kehumo komeho. Iikunino mongaashingeyi oto a dha yasiikilwa nawa opo yi keelelwe komutenya ogundji ngoka omutenya tagu vulu oku yonagula po ongushu yomafo giimeno yimene yoyi tse, ohayi siikililwa woo opo yi gamenwe komikithi nokuupuka yokaayi tewepo koombepo.

Ombaka nayo uutekulwanamwenyo mboka hawu tekulwa kaantu. Ombaka oyi hole pehala mpoka pu na omeya, oshoka oyi hole okuyoga. Ombaka nayo ohayi vala omayi, ngoka haga vulu okuliwa nenge okulandithwa, go ohaga vulu okutendulwa ga ninge uumbakona.

Muunamapya mongaashingeyi omu na ehumo komeho lyomashina ngoka haga longithwa uunene mongaashingeyi. Opuna omashina ngoka haga tete omwiidhi etagu gongelwa guye komalandithilo, gu kalandithwe po kaanafalama uunene tuu pethimbo ndjoka lyokwenye pwahena omwiidhi po pwaahena omvula tayi loko.

Oondhila dhokegulu oyo iinamwenyo mbyoka ya shitwa ku tate Kalunga hayi ipalutha oku ziilila meshito. Oondhila ohadhi li iiyimati yokomiti, dho dhimwe ohadhi li iikwanyama ngaashi oohi, iipuka yomomeya, oontangu nayilwe wo ya gwedhwa po.

Omamanya oga simana uunene noonkondo moshilongo shetu oshoka ohage tu etele iiyemo moshilongo okuziilila maataleli po. Aataleli yomahala shi taya zi kiilongo yawo ye ya koshilongo shoka shina omamanya omawanawa. Ohashi eta iiyemo yo wo ohaya kwathele iilongo uuna taye ya moshilongo taya landa iinima moshilongo muka.

Ominino dhomeya odhasimana unene muunamapya oshoka ohadhi kwathele okufala omeya momapya dho dhikwathele iimeno opo yaadhike komeya, nenge uuna pwaahena omvula iimeno otayi vulu okukoka tayi tekelwa omeya kominino dhoka.

Iikombo nayo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Iikombo ohayi li omwiidhi osho woo omano nomafo gomiti. Ohayi pumbwa wo nayo oku kala tayi nu omeya. Uuna yi na omikithi ohayi pumbwa okutuntilwa eta yi pewa nenge yi nwethwe omiti mokana.

Iikunino oyo oshiima shimwe oshiwanawa unene noonkondo muunamapya nuunimuna oshoka iikunino ohayi kwathele aantu opo yiilikolele mo iikulya yawo yimwe ya gwedhwa po pwaahena nande okulanda. Oshikunino ohashi pumbwa owala okukala tashi tonatelwa nawa tashi silwa oshimpwiyu nawa, sho tashi tekelwa omeya ga gwana osho wo uushosho.

Oohi odha simana unene noonkondo oshoka ohadhi tupe iipalutha niitungithi iiwanawa, mbyoka hayi kwathele moku ukitha omalutu gaantu unene tuu uunona nakehe ngaa omuntu ngu ta li oohi, oha mu zi iitungithi iiwanawa yolutu. Oohi ohadhi tukwathele wo oku kandula po oluhepo oshoka una tadhi landithwa ohadhi etapo iiyemo iiwanawa unene.

Oohi odha simana unene noonkondo oshoka onyama yadho ohayi gandja iitungitho ya gwana kolutu na ohayi kwathele olutu opo lukoke lu li muundjolowele lwo olwa ndjanga nawa. Ohadhi gandja iiyemo kaanangeshefa aanene naashona moku dhi landithapo koshigwana nenge koositola oonene.

Iikunino nayo oya simana uunene, oshoka oha yi gandja iikulya mbyoka ha yi palutha oshigwana omayovi nomayovi. Miikulya ne moka omwakwatelwa iikwamboga, mwakwatelwa woo iimeno yoonkenya ngaashi iilya, omapungu osho woo yimwe yi ilile.

Onduli osho oshinamwenyo shi na othingo onde, nuuna tashi nu omeya, ohashi pumbwa naanaa okutonya omagulu gasho gokomeho, oshoka omagulu nago wo omale. Onduli oshinamwenyo oshile, nuuna shi li pehala, ohashi vulu okukala sha tonatela naanaa ehala, sha tala ngele aatondi oye li popepi nenge oye li kokule. Sho ohashi igamene nokuthanga uuna sha hedhwa popepi komutondi.

Okandama kokuyogela okasimana unene noonkondo. Oshoka ngele omuntu a hala aka yoge omeya, iikuthe uupyu nenge a vuulululikithe omadhiladhilo ge ye iiyetele ombili, oha vulu okukafuta pehala mpoka taadha omeya ga yela, go oga ningwa nawa e ta yogo a manguluka.

Pethimbo lyomuloka omuwanawa iimeno ohayi kala ya mena nawa yo oya ziza nawa dho oongala ohadhi kala dha sheneka. Ohayi kala yi na omafo ga ziza nawa, yo yu uvite ombili, oshoka otayi lokwa komvula yo otayi mono omeya ga gwana nawa.

Omashina oga longwa nelalakano opo ga kwathele aantu ,unene tuu aanafaalama mboka mongaashingeyi haa longitha omashina shivulithe okulongitha aantu koonyala. Mongaashingeyi oku na omashina ngono haga longithwa noku teya woo, haga teya e taga gongele iiyimati opo yi vule oku ya komalandithilo. .

Iikunino oya simana unene momahupilo goshilongo, oshoka ohayi kwathele okukutha po ondjala noluhepo. Ondjala ohayi kuthwa po sho iikunino tayi e ta po iikulya mbyoka hayi liwa kaantu, osho wo ohayi kutha po oluhepo ngele iilandithomwa tayi landithwa po kaakwashigwana.

Oondjuhwa odha simana unene komagumbo gomiti, oshoka ondjuhwa ohayi longithwa unene miinima oyindji . Ondjuhwa ohayi kwathele mokukandula po omukaga. Ohayi palutha aanegumbo uuna kaye na shoka taya elele ndele oye na oondjuhwa ohaya vulu okudhipaga po kahadha gumwe e taye mu li po. Ondjuhwa ohayi dhipagelwa wo aayende uuna ye ya megumbo.

Etokolo lyokuninga oohi nenge lyokukoke oohi ewanawa noonkondo, oshoka itali pula iinima oyindji. Oto pumbwa owala okutunga ehala ewanawa, mpoka tapu kala pu na oohi dhi li mo dha andjuka nawa, lyo oli li megameno ewanawa. Oohi odhi hole pehala mpoka dhi li po tadhi tekulwa nawa dho otadhi li iikulya iiwanawa, opo dhi koke dhi indjipale dho dhi gandje iimaliwa kaalandithi.

Ondjima oko okanamwenyo kena eshito la yoolokathana. Ondjima ohayi vulu oku enda yafa omuntu , tayi vulu oku enda ya ukilila to ohayi vulu woo oku enda yafa oshinamwenyo tayi ende nomagulu geli gane. Ondjima oto vulu oku adha tayi loloka niitayi ohayi li nee iiyimati yo komiti ngaashi omaapela na yimwe yomeshito.

Tate Kalunga okwa shita eshito lye lyoopala, okwashita omahala gawme ngoka gena omamanya haga tondoka omeya ethimbo alihe, omeya ngoka ihaga hulu. Omeya ngoka ohagatondoka okuza ongula sigo uusiku, go ne nago ohaga hili aataleli opo yaze komahala gamwe ye ye yatape nkene ehala ndyoka lyoopala, yatale omeya ngoka hayuuvu nkene haga tondoka.

Oohi ohadhi monika ngele dhili momeya nuuna omuntu a hala a ka tekule oohi nenge a hala uuhi uushona opo e ke wu tekule ,ohe wu kutha nee wuli moshiima mpoka muna omeya itaadhi vulu oku kukuta opo yeke dhi tule mehala mpoka teke dhi tula, dhika thike dhina omwenyo.

Omuwambo oha ti: "Aluhe etameko edhigu, ihe ehulilo ohali kala ewanawa," oshoka petameko lyokutekula oohi, uuhi ohawu kala uushona. Ohawu pumbwa ethimbo, opo wu koke. Ashike sho tawu ka koka mwene gwadho oku na oku imonena mo iiyemo, oshoka odha koka dho odhi indjipala.

Omamanya oga shitwa kutate Kalunga. Ye okwa shita omamanya gamwe haga zi omeya. Ngiika omeya haga tondoka okuza ongula sigo uusiku. Omeya ngoka ohaga kala naana taga tondoka nawanawa haga zi mevi go ihaga pumo. Ohaga nana nee aatalelipo ya ze komahala nomahala, opo ye ye ya tale nkene omeya ngoka haya uvu haga tondoka. Mokutalela po nee komahala hono ohaya futu.

Oondundu odha shitwa kuNampongo. Oondundu odha shitwa petameko lyuuyuni ihe sigo opayife oondundu dhoka odhathikama owala ngashi dhali. Oondundu nee moNamibia odhili koshitopolwa shokuushimba hoka kuna naana omwiidhi nomiti. Komahala gamwe okuna omwiidhi omushupi gamwe ogena omwiidhi omule osho woo uumiti uushupi.

Ehumokomeho olye etelela uuwanawa owundji oshoka muuwanawa muka omwa kwatelwa wo omashina ngoka haga kwathele aanafalama opo ya pulule omapya gawo, yoya helele nomashina ngoka pwa hena oku helela nomatemo.

Ominino dhomeya ohadhi dhana onkandangala onene mokutekela iimeno pethimbo lyomuloka itaagu loko nawa nomokwenye ohashi gandja ompito kaanafaalama, opo ya kune iimeno yawo e tayi kala tayi tekelwa kominino ndhoka dhe enda mepya kehe poshimeno tapu kala tapu tekelwa komunino, opo shi koke nawa sho shi mone omeya ga gwana.

Aatalelelipo ohaya zi komahala ga yoolokathana opo ye ye ya tale ehala ndyoka haya uvu nenge ehala ndoka haya tala komapandja gawo gopaungomba. Ehala ndyoka opo nee lye ete aantu ye ye ye li tale ohali kala ewanawa li na ongushu yasha ndjoka hayi nana aatalelelipo.

Ongalamwithi yaShiteni oshowo omboga oyo yimwe yomiikulya ya simana momuthigululwakalo gwAawambo. Iikulya mbika oya simana noonkondo, oshoka uuna megumbo mwe ya aayenda ohaya vulu okutelekelwa ongalamwithi yaShiteni. Yo wo oya simana miituthi oyindji ngaashi miituthi yoohango noshowo yomazaleko guunona.

Iikuki otweyi simaneka uunene noonkondo unene tuu muuyuni mbuka wa putuka mongaashingeyi, aantu ohaya longitha unene iikuki momavalo gawo nopiituthi yoohango oludji. Unene iikuki oyo yili naana endhindhiliko lyenyanyu shampa puna oshiima tashi holoka po shenyanyu

Iikunino muuyuni mbuka wa putuka ohayi pumbwa okukala ya siikilwa, opo yi gamenwe kombepo, yaaha teke yo yaaha pepwe po kombepo, yo yaakwatwe kiipuka nenge kiimbambala mbyoka hayi vulu okuyonagula po iikunino. Ohayi gamenwa wo koonte dhetango, opo omafo kaaga ze ongushu.

Omamanya oge na oshilonga oshinene moshilongo, oshoka omamanya gamwe oge na ongushu ombwaanawa. Gamwe ohaga longwa, opo ga ka ninge oosamende ndhoka hadhi longithwa mokutunga omagumbo, iipangelo, nakehe tuu omatungo. Omamanya gamwe oge na ongushu onene, oshoka ohaga longithwa okutulwa ngaashi koolinga dhokoonyala.

Iikunino oya simana unene noonkondo, oshoka ohayi gandja iipalutha kaanegumbo oshowo komudhingoloko. Pehala puna oshikunino aantu ihaya si ondjala, oshoka ohaya yi yaka ilandele iipalutha yawo poshikunino shoka shili momudhingoloko. Gwo nomudhingoloko ohagu kwathelwa wo mokukala gwa kandula po omukundu gondjala, oshowo ompito yokwaana iilonga.

Momuthigululwakalo gwaawambo kehe egumbo ohali pumbiwa li kale lina ondjuhwa oshoka oondjuhwa odhili dha simana unene noonkondo. Ohadhi kwathele woo oku ti dhapo omukaga , dho ohadhi longithwa okudhipagela aayenda. Uuna egumbo lina aayenda ohapu dhipagwa ondjuhwa yeyi telekelwe ya lye nenge yaye na wo . Ohayi longithwa woo miituthi ngaashi oohango, omazaleko nomashasho guunona.

Muunamapya nuunimuna omuna omashina, ngoka ga longwa po nelalakano oku kwathela aanafaalama ya kale taya loko iilonga yawo nuupu. Ohaga kwathele nee mokulonga, mokupulula nenge mokuteya shoka iikunomwa yawo.

Ondjima oyo okanamwenyo komokuti hoka haka londo komisaati, ko ohaka kala wo pevi. Ohaka londo komiti dha yoolokathana, ko ohaka li wo iiyimati yokomiti. Ohaka londo nee sigo okoonyege lela. Ondjima oko okanamwenyo nako haka vala uundjimwena, mboka hakewu yamitha kokene, ko ohake wu tekula nawanawa.

Omamanya gomoNamibia osho wo oondundu dhimwe odha simana unene noonkondo mondjokonona yetu yaNamibia, oshowo ohage tu etele iiyemo, oshoka ohage ya ga talelwe po kaatalelipo taya zi komahala nomahala ye ye ya tale nkene emanya ndyono hali monika nenge nkene emanya ndyono haye li mono momathano lya tya. Ohaya vulu nduno okuya yo taa thigi oshimaliwa, iiyemo.

Ongombe, oyo iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Ongombe oshinima oshiwanawa lela, oshoka kongombe oha ku zi nako wo omawuwanawa ogendji. Kongombe oha ku zi omahini ngoka haga palutha aanegumbo go ohaga vulu okweetela aantu iiyemo ngele ga landithwa po. Ongombe uuna ya sa, oyina onyama oyindji ndjoka hayi kala po lela ethimbo yo ohayi vulu oku dhingulwa.

Ondjuhwa oshimwe shomiinamwenyo mbyoka iiwaanawa uuna omuntu a tokolo opo a tote po ongeshefa ye. Ondjuhwa ombwaanawa unene noonkondo oshoka ohayi e ta po iiyemo mokulanditha. Uuna ya koko ohayi vulu oku landithwa po oshowo uuyuhwena ohawu vulu oku landithwa po noshowo omayi ndele omunangeshefa ti imonene mo iiyemo ye.

Oombaka uutekulwanamwenyo mboka hawu tekulwa kaantu. Oombaka ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa kaantu nenge ga tenduke uumbakona. Oombaka odhi hole pehala pu na omeya, oshoka odhihole okuyoga dho tadhi ipalutha ngaa nuunima mboka wu li momeya, ongele uupuka, oohi, nenge uuntangu.

Omamanya oga simana unene noonkondo oshoka ngaashi mondjokonona otamu popiwa naana nkene aakulu yonale ya kala haya shanga komamanya, nkene ya kala haya thaneke ko ,oku hokolola oondjokonona dhawo na nkene yali haya ningi muuyuni wo nale. Oyali woo haa ende taya dhidhilike komamanya, shi taya ende taya tembuka, opo ya dhimbulukwe kutya opo yali nenge opwali aantu yo mongundu yawo.

Oondjuhwa ohadhi kala metonatelo ewanawa. Opuna wo oondjuhwa dhimwe hadhi tonatelwa nawa dhoku ninga onyama, po opuna wo oondjuhwa dhimwe hadhi kala metonatelo ewanawa opo dhi kale tadhi vala omayi ngoka haga landithwa po. Oondjuhwa dhomayi nee ohadhi vala nawa omayi. Ohadhi pewa iikulya mbyoka haye dhi kwathele opo dhi kale tadhi vala omayi ogendji.

Ondunda yomwiidhi yOshiwambo ohayi tungwa ya tetelwa iiti tango. Iiti mbyoka hayi kumbwa e tayi tulwa oompumpulu dhomwiidhi ndhoka hadhi vulu okukala dha mangelwa ko nomihuya. E tayi kumbwa nawa Pashiwambo e tayi tulwa kondunda. Ondunda yoyene ohayi tungwa nomaloya noondhopi dha tholomwa nomaloya, ihe mongashingeyi ohadhi tholomithwa oosamende.

Onduli oya simana unene meliko lyoshilongo shetu oshoka ohayi tu etele aatalelipo taa zi kiilongo niilongo ye ya tale onduli. Onduli osho oshinamwenyo shi li po hashi li omwiidhi pevi shina othingo onde ndjoka hayi vulu wo okulya omafo kombanda nenge kondungu yomiti.

Oohi odhasimana unene komalutu gaantu oshoka odhina iitungithi iiwanawa molutu, ohadhi kwathele omalutu gaantu ga koke nawa nokukokelela nawa , ohadhi gandja woo iitungithi iiwanawa opo omalutu gakale gena oonkondo go gakale taga vulu okwiinyenga. Oohi oombwanawa oshoka ohadhi elelithwa woo iimbombo.

Uuyuni mongashingeyi owa huma komeho oshoka kehe shimwe otashi longele komashina. Omashina paife ohaga vulu oku kala ga taakana nepya mombanda nenge pevi taga tekele. Iimeno ohayi vulu oku kala tayi mono omeya tayi shashiminwa komashina ngoka geli pombanda.

Omeya oga simana uunene kiishitwa ayihe. Iinamwenyo ayihe yomeshito ohayi nu omeya, opo yi kale yina omwenyo. Omeya oga simana uunene nokuudhila wo, oshoka ogo ga kwatha, opo wu kale wuna omwenyo, wo momeya ohawu limo nawo iipuka, uuhi nenge oontangu dhoka dhili tadhiya kooha.

Mongashingeyi okuna ehumo komeho, ehumo komeho ndyoka olye etelele iinima iiwanawa hayi kwathele aantu yo otayi kandulapo omaupyakadhi. Mongashingeyi iimeno ohayi vulu kukunwa mehala lyagamenwa lyo ewanawa, itayipi omutenya yo itayi kwatwa kuupuka oshoka oyi limo yasiikilwa.

Oombaka odho oshinamwenyo shi hole omeya. Oombaka ihadhi vulu naana okukala pehala ihaadhi mono omeya, dhi ka yoge. Oombaka odhi hole momeya noonkondo oshoka ohadhi ipaluthile mo. Ohadhi mono mo uupuka womomeya, oohi nenge oontangu. Oombaka odha simaneka unene omeya, nuumbakona ohawu longwa okuyoga omanga uushona.

Uundama womeya goohi nawo ohawu eta wo aatalelipo. Aatalelipo ohaya vulu okuza kiikondo ya yoolokathana ngaashi nando okUuminisiteli wUunamapya nUuniimuna nenge kUuminisiteli wIikondo yOongeshefa taye ya ya tale nkene aanangeshefa aashona taya kokitha oongeshefa dhawo nokuya kwathela pashimaliwa.

Moshilongo shaNamibia omwa simanekwa unene oongeshefa, nuuna omunangeshefa gontumba ta longo nawa, unene tuu moshikondo shoohi shoka ngaashingeyi moNamibia sha pumba. Omunangeshefa oha talelwa po koshikondo shiimaliwa nenge koshikondo shoka shi na sha nuunafaalama, omunangeshefa ngoka e ta kwathelwa nongele okwa ninga nawa, oha vulu oku isindanena oshimaliwa shontumba.

Iimeno oyi li iiwanawa unene noonkondo, oshoka ngele kapu na iimeno nena opu na embugaleko. Uuna iimeno tayi tetwa po, pehala mpoka ohapu mbugala nongele pehala opu na omiti, opo hapu lokwa nawa komvula. Omiti nee ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana ngaashi okutekelwa nawa ngaashi omiti ndhoka hadhi kunwa kaantu. Kakele ndhoka hadhi mene momalundu kudhodhene ihadhi pumbwa okutekelwa ohadhi tekelwa owala komvula.

Oshitopolwa shaNamibia shoka sha gama kombinga yokefuta, oshina evi lyehekevi. Evi ndoka oha li kungululwapo kombepo ndele ta li etapo oondeyina. Oondeyina ndhoka odho nee ha dhi talelwapo kaatalelipo taa zi kiilongo niilongo nenge taa zi kiitopolwa yimwe ya Namibia yo ya ka talelepo ondundu ontiheyali.

Omeya gomoondama moka hamu kokele oohi nago ohaga pumbwa okukala taga lundululwa oshoka omeya ohaga kala taga Nika dho neehi ohadhi vulu okusila mo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoshipapa sholutu. Ondjamba oyo ha yili omwiidhi, omafo gomiti yo ohayi nu wo omeya. Ondjamba oshinamwenyo oshinenenene sho oshanika oshiponga uuna sha hindwa.

Ongwena oyo omwiidhi ngoka gwasimana unene. Oongwena odhindji oto dhi adha pomahala omawanawa. Ongwena ngele oya kala tayi tonatelwa nawa tayi tekelwa nawa yo hayi tetwa ohayi kwatha ehala opo li kale tali monika nawa nuuna tapuya aantu taya ende pehala mpoka nenge mboka taya talelepo ehala ohali kala tali monika nawa. Ongwena ondhigu molwaashoka ihayi zi pehala mbala.

Oohi ohadhi gandja ompito yiilonga kaaniilonga mokudhitonatela. Ohadhi pumbwa nana aayakuli yontumba mboka taya kala tayedhi tonatele ngele odhili muundjolowele nenge muukolele, nomeya gayela nongele inaga yela ohaga pumbwa okukuthwa mo etamu tulwa omeya gamwe omape moka tadhi kokele nawa.

Okandama koohi ngele inaka sikilwa kombanda momeya muka ohamu vulu kala mwaya iyagaya yili kombanda yomeya nenge mwaya omavi nenge mwaya iipuka yimwe yili kombanda yomeya mbyoka hayi vulu okupiyaganeka oohi ohayi pumbiwa nee opo yi kuthweko noka nete kontumba yikuthweko dhoohi dhikale megameno ewanawa.

Enkende olina onyama otoye noonkondo .Enkende Na lyo ohali vulu oku koka etali ningi enene. Okuza ngaa kontangu etali koko etali ningi enene notali vulu oku landithwa nenge hali vulu woo oku palutha aanegumbo nonyama ya lyo.

Uundama woohi nawo owa pumbwa wo egameno lya gwana nawa. Egameno ewanawa lyopombanda, opo kaamu ye iipuka nenge iiyagaya tayi tulwa mo kombepo uuna tayi pepe. Ohashi kala edhiladhilo ewanawa, opo ku kale ku na othayila nenge onete ya pita pombanda, opo yi keelele iinima ayihe mbyoka iiwinayi.

Omatama oga simana uunene noonkondo, oshoka oha ga longithwa miikulya oyindji. Oha ga longithwa nee miikulya ngaashi, omiiyelelwa ngaashi meenyama, omiikulya yopamuthigululwakalo ngaashi, eemboga, eedhingu nosho woo miikulya ngaa yimwe mbyoka ha yi landithwa ngaashi ngaa moositola odhindji nenge muusitola wiikulya. Oha ga longithwa woo okuninga omatama ngoka ha gayi komalwishi nokomakoloni.

Ombwa yomomeya oyo shimwe shomiinima mbyoka ya simana. Ombwa yomomeya ohayi etele oshilongo eliko olindji mokudhi landitha po, oshoka kombwa yomomeya ohaku zi iinima oyindji ngaashi oshipa shayo ohashi vulu okuningwa nawa e tashi kweywa, tashi falwa komahangano ngoka haga vulu okuninga oondjato, oongaku, omapaya nayimwe ya gwedhwa po, omanga omagadhi ohaga panga iinima ngaashi omeho nomakutsi nayimwe wo.

Ominino dhomeya muunamapya ohadhi kwathele aanafaalama noonkondo, oshoka ohadhi kwathele oku fala omeya momapya. Noposhimeno kehe ohapu tulwa omeya opo shikale tashi koko nawa.

Ombuga olyo ehala unene lya kukuta noonkondo. Ombuga ihayi mono naana omeya ogendji, nohayi lokwa ngaa omalupita. Mongaashi ngeyi mombuga oto adha naana muna aantu yatungila mo, ihe monale kamwa li mu na aantu haatungile mombuga. Oshoka mongaashi ngeyi ngele oye li mombuga haya vulu oku ki ikongela iinima yawo koondoolopa ndhoka dhili popepi nayo.

Opuna iitopolwa yimwe ya shitwa ya yooloka kiitopolwa iikwawo. Oshoka iitopolwa yimwe oyina omamanya oshowo oondundu. Yimwe ihayi kala nomwiidhi nande shikale nga pethimbo lyomuloka iitopolwa mbyoka oyi na wala evi lya yela. Nopoompito opo owala tapu adhika omiti nenge oomwiidhi.

Osino oyo oshinamwenyo shoka sha simanekwa uunene moNamibia. Moshilongo shetu osino otweyi simaneka uunene noonkondo oshoka oyili nokoshimaliwa shaNamibia kefo konima nokoshihako shoshilongo shetu otaku adhika osino.

Iikwamboga oyo oshinima oshiwanawa unene noonkondo, oshoka oha yi kwathele aanafaalama opo yi ilikolele iiyemo yawo, yo yi ipaluthe momagumbo gawo osho woo aanrgumbo yawo. Oyi ikwathele woo moku ya pa iiyemo, uuna ta ye yi landithapo koshigwana.

Uuna wa pumbwa iikulya yopamuthigululwakalo ohayi adhika pomahala ga yoolokathana moshilongo unene tuu pomatala. Opu na oshitopolwa shoka hashi landitha iikulya yopa mu thigululwakalo ya yoolokothana okuza ngaa koontanga dhamu kokotwa, dhomanuwa nodhimaliwa uuna omuntu wahala okukuna.

Muuyuni wonale aantu okwali haya longitha oonyala dhawo . Okuteya nenge okulikola iilikolomwa yawo yomomapya. Mongaashingeyi iilonga yaantu oya pingenwapo komashina . Ngoka ga longwa ogo taga teya ko peha lyaantu.

Oondjuhwa odho ookahadha. Oondjuhwa odha simana unene, oshoka uuna dha landithwa ohadhi eta po oshimaliwa oshindji. Oondjuhwa ohadhi kokelele shoka hashi dhi pe ompito opo dhi vale omayi ogendji ngoka haga vulu okulandithwa po nongele ga landithwa po ohadhi eta po iiyemo oyindji nawa.

Omambakumbaku ohaga longithwa mongashingeyi nenge muuuyuni wopaife opoku pululwe omapya. Ohaga kwathele nana moku pulula oshitopolwa oshinene shepya pwa hena oku longitha aantu yahelele nomatemo nonyala dhawo.

Iikuku yoondjuhwa oyasimana unene kaanangeshefa. Oshoka uuna yena oondjuhwa odhindji ohadhi yakwathele, opo yedhi landithepo kiimaliwa mbyoka hayi yakwathele yakuthepo oompumbwe dhawo yo oondjuhwa dhimwe. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga vulu okulandithwa po etaga eta iiyemo.

Muuyuni wongashingeyi aanafaalama ihaya longowe nuudhigu, oshoka oyena omaludhi gomashina ngoka hageya kwathele opo iimeno yawo yikoke nawa yoya adhe omwaalu omunene gokulanditha yoyi imonene mo iiyemo oyindji. Opuna omashina nenge ominino ndhoka hadhi kwathele opo dhi tekele iimeno yimone omeya nopethimbo mpoka omvula itayi loko we.

Uushitwe owayoolokathana okuza kiitopolwa niitopolwa. Kehe oshitopolwa oshina omutungilo gwasho gwevi. Iitopolwa yimwe oyina lyeelekathana, omanga yimwe oyina omasilu, yimwe oyina oondundu , yo yimwe oyina iituntu oshowoo iiyanda.

Omagumbo gomoondoolopa oga tungwa, ga tungikika. Oga tungwa nee gena ondunda yoku telekela, ohaga kala gena ondunda yoku kuutumba, ohaga kala gena wo oondunda dhoku lala, oshowo uuyiyogelo oshowo uundjugo. Omagumbo ngaka ihaga kala omanene ashike ogena oondunda dha gwanenena.

Oondjuhwa owo uunamwenyo ha wu kokelele. Nuuna waadha wa pewa omiti nawa dhokukokeka ohawu koko muule wethimbo ehupi. Mokukoka nee koondjuhwa ohawu pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana, wo ohawu pumbwa omeya ga gwana nawa, osho wo iipalutha ya gwana nawa opo dhi kokelele dho dhi vule oku ya momalandithilo.

Omamanya oga simana unene moshilongo shetu, oshoka nomamanya omo hamu vulu naanaa okwaa dhikwa uuwe, oongopolo niinima yimwe mbyoka hayi vulu oku fulwa mevi, oshoka komamanya, omamanya ogo naanaa geli kombinga yokuushimba, ko oko haku kala oomina dhoka hadhi kala dhina iilongomwa yomevi.

Onduli osho oshinamwenyo shina eshito lya yooloka kiinamwenyo iikwawo. Osho oshinamwenyo shili meshito shina othingo onde, shoka hashi vulu oku thika koondungu dhomafo gomisaati sho ohashi li wo omwiidhi pevi tashi li nomulungu, showo ohashi nu omeya.

Koshitopolwa shaNamibia shokuushimba oko unene haku adhika ku na oondundu oonde noofupi. Ohaku adhika ku na omahala ngoka geli momilondo osho wo omahala ngoka geli momasilu. Momahala ngoka geli momasilu ihamu kala naana mu na omalungula nenge ekwatathano lyili nawa.

Omuthigululwakalo gwAawambo, aantu ohaya zala iiyata yoondhelela. Oondhelela unene odho esimano lyokukaleka po omuthigululwakalo. Oondhelela unene ohadhi zalwa miituthi ngaashi yoohango, omazaleko guunona goonyoka nenge gokuluka uunona noshowo miituthi yomagumbo taga lala.

Omatama ogasimana uunene noonkondo oshoka omatama ngele ogeli mongeshefa, ogo geli unene gapumbiwa moshigwana oshoka kapuna omuntu hateleke oshihelelwa kashina omatama nenge onyama. Ohekiikongela naana moompito dhindji omatama opo eye ateleke iikulya ye yadhoga nawa. Omatama nago wo aanangeshefa ohaya iilikolelemo iimaliwa yawo mokugalanditha po.

Kehe oshitopolwa oshina omikalo dhasho. Nomukulu gwonale okwa tile shitunda nohedhi shilongo kehe nomikalo dhasho. Oshowo tate Kalunga okwa shita kehe ehala olina kutya ohali dhimbululwa koshike. Ngaashi oshitopolwa shokowambo oshina evi lili nawa nawa lina iiyanda niituntu. Omanga lyokuushimba olina oondundu lyo olina omamanya omanene.

Okukwata oohi ohashi pumbiwa okulongitha omikalo dhimwe dha yoolokathana ngaashi oonete, odho dhimwe naana hayi longithwa okukwata oohi odhindji nawa. Oshoka oohi, onete ohayi kwathele ngaa shaashi ohayi kala ya kwatwa komuntu gumwe oku li kombinga huno, gumwe oku li kombinga onkwawo, nenge gumwe e li pokati, opo tadhi vulu okukala tadhi yi mo nawa. Yo taa nana momeya opo ya yule oohi odhindji.

Aatalelipo nayo woo ohaya ende yi ilongekidha uuna taya yi pehala lyontumba yaka talelepo ohaya longekidha ootenda dhawo, iikulya yawo niipumbiwa ayihe mboka taya ka longitha. Nuuna ya yi pehala yaka talelapo etango eta li toko ohaya dhike ootenda dhawo opo ya vule okulala moka yo ya tsikile nolweendo lwawo lwa landulako.

Ehumokomeho olye etelela omashina ogendji moshilongo. Unene tuu omashina ngoka ohaga kwathele aanafalama yomoshitopolwa shuunamapya nuunimuna, oshoka mongashingeyi ohaya longo nuupu mekwathelo lyomashina ngoka geetwa ko. Okuna omashina ngoka haga tete omwiidhi, hagu tetwa etagu gongelwa gu ka kwathele miimuna pethimbo lyondjala.

Moohi omu na uuhupilo uuwanawa, unene tuu kooyene yoongeshefa, nokoshitopolwa nenge kaakwashigwana yomoshitopolwa moka mu na oshikunino shoohi. Oohi dhodhene oshinima sha simana unene noonkondo, oshoka ohashi etele ooyene yoongeshefa iimaliwa, mbyoka haya longitha opo ya fute aaniilonga yawo nenge yiillandele iikulya yoohi dhawo niipumbiwa ayihe.

Oshitopolwa sha Namibia shokuushimba ohaku adhika oondundu ndhoka dhili momutholomo omuwanawa. Oondundu dhimwe ohadhi monika nawa noonkondo nohadhi nana aatalelipo yedhi tale okuza komahala gi ili oku ili. Koondundu ohaku adhika woo omiti nomwiidhi omule.

Omeya ogo omwenyo nongele kapu na omeya, kapu na omwenyo. Omeya oga simana unene noonkondo oshoka ogo haga longo iilonga oyindji, mbyoka ngele kage po, ngele opu na omuntu itaa nu omeya nenge oshinamwenyo itaashi nu omeya, ohashi vulu okusa. Omeya unene tuu gefuta, ohaga etele oshilongo iiyemo oyindji oshoka omeya ohaga kwathele. Ohamu vulu okuza oohi ndhoka hadhi vulu okuka landithwa po dho dhi etele oshilongo iiyemo.

Okuna omaludhi ngoka haga vulu okulongithwa uuna taku kwatwa oohi . Okuna iishongo ,okuna nande omapokopoko gomandini ngoka ga kulupa nago ohaga vulu okukwata oohi oshowo oonete. Onete ohayi kwatwa nee kaantu gumwe okwakwata kombinga nayamwe yakwata kombinga huno opo yakwate nawa oohi

Onduli oyo oshinamwenyo sha shitwa shi na othingo onde. Onduli ohayi mono kokule nuuna ya yelutha othingo yawo ohayi vulu okutala oshinim ashoka shi li ookilometa dhontumba kokule. Ohayi vulu okutala aatondi yawo uuna taya hedha popepi. Onduli ohayi ipopile okulwitha aatondi yawo nokuthanganganya. Ohayi thanga nomagulu uuna omutondi e li popepi.

Ombuga olyo ehala lyakukuta, naashi lyalukwa ombuga okokutya ehala lyambugala nenge kalina naanaa iinima oyindji. Mombuga ihamu adhika naanaa omiti nongele owa adhamo omiti, ndhoka twaadha mo oondhi lela dhi igilila nohadhi vulu okukala dhina omwenyo uule thimbo itaadhi mono omeya. Mombuga ohamu adhika naanaa ehekevi noondundu thimbo limwe.

Oohi, Oohi odha simana unene molutu lwomuntu oshoka Oohi odhina iitungitho iiwanawa, iitungitho mbyoka hayi kwathele olutu opo lukoke nawa lu uvite ombili. Oohi wo oha dhi kwathele aanangeshefa opo yi imonene iiyemo yawo moku dhilandithapo kaanangeshefa aakwawo nenge koositola.

Ongolo oyo oshinamwenyo naana shafa ondoongi. Eyooko lyayo olyo owala ndoka kutya ongolo oyina omakonda omatokele nomaluudhe, ashike ondoongi oyina olwaala lwembundu yo yimwe oonduudhe. Ongolo ohayili omwiidhi no hayinu omeya . Uuna ya tidhwa kaatondi ohayi igamene noku fadhukapo

Kefuta kako okuna oondhila dhomomeya dhayoloka, ndhoka hadhili oohi, ohadhi palutha née nuunamwenyo womefuta ngaashi oohi, oontangu, omapuka gontumba ngoka haga adhika komunkulo gwefuta.

Mongashingeyi oku na omagumbo gomoondoolopa ngoka haga tungwa nohaga kala go opoala noonkondo. Ohaga ge na oondunda okuza pondunda yimwe sigo oondunda omulongo nenge dhi vule po. Monalenale, okwa li owala ku na omagumbo giiti ngoka ga li haga tungwa oondunda dhoomwiidhi onga oondunda dhokulala nadhimwe wo dha simana megumbo.

Koshitopolwa shokuushiimba oko unene haku adhika oondundu. Oondundu odhindji odhili koshitopolwa shoka okuza mOshomeya wu uka ko sigo opevi lela lyokaalita koshilongo opo tapu adhika unene oondundu odhindji. Ehala ndoka hanaanaa haku lokwa, ihe ngele okwa lokwa omwiidhi ohagu mene nawa tagu ningi omunene oko nee haku adhika noofaalama lela.

Eshito olya shitwa lyoyooloka nolya shitwa lyapwa nale. Meshito omuna iimeno yayoolokathana, iimeno mbyoka tushi omadhina gawo naambyoka twaashi omadhina gawo. Iimeno yimwe otweyi luka iigwanga oshoka oyina iilonga yokayina omadhina.

Oohi odho oshinima sha simana unene. Oohi ohadhi gandja iiyemo uuna dha landithwa po. Ohadhi vulu okulandithwa po kaakwashigwana noshowo koositola dho ohadhi vulu okutumwa kondje yiilongo e Oohi odha simana unene, oshoka aatonateli yadho nayo ohaya imonene oshimaliwa ngele taya futwa.

Omambakumbaku gokuteta omiidhi ohaga kwathele okuteta omwiidhi nawa, e tagu gongelwa gu ka vule okulongithwa kaaniima pethimbo lyuulumbu. Omwiidhi ngoka ohagu gongelwa nawa e tagu pungulwa momalandithilo yo aanafaalama taye ke gu landa pethimbo ndyoka ye gu pumbwa.

Uumbakona owa valwa koombaka, wa tendulwa okuza momayi. Omayi goombaka ohaga utumanenwa e ta ga tenduka e taga valwa uumbakona , mboka hawu kala wu li metonatelo lyoombaka ndhoka oonene nenge metonatelo lyaantu ta ye wu tonatele nawa. Ngele owundji otawu vulu okulandithwa po, omanga wumwe tawu koko wu ninge oombaka oonene.

Okutekula oohi osho oshinima shimwe sha simana noonkondo, oshoka ihashi ningwa nana iinima oyindji, shoka wapumbwa ehala ewanawa toli longekidha moka tamu kala tamukokele oohi to tulamo omeya gwee toga kuthamo uuna gakaka, to tulamo ishiwe omape opo oohi dhikale dhili megameno ewanawa, ngele owedhipalutha nawa nena oohi otadhi kokelele nawa noonkondo.

Oondundu oshinima oshiwanawa noonkondo, oshoka ohadhi hokitha mokutala nohadhi naana wo aataleli po yaza komahala ga yoolokathana yeye ya tale oondundu nkene tadhi monika nawa nkene haye dhi mono momafano nankene hadhi monika uuna yedhi tala nomeho gawo yo yene.

Opuna oondhila dhomaludhi dhashitwa komuwa. Oondhila odhashitwa hadhi lala komiti dhimwe ohadhi kala dhaninga uuhandhila moka hadhi lala nuudhilona wadho. Ohadhi kala tadhi tekula uudhilona wadho niinima yayoolokathana e tawu koko.

Moshilongo shetu moNamibia otuna mo uuyamba woohi. Otuna efuta ndyoka hali tu etele oohi oshowo omadhiya, omatale, oondama oshowo yimwe mbyoka hamu vulu ku kala muna oohi ndhoka hadhi liwa kaantu dhimwe tadhi landithwa po. Opuna wo aanangeshefa aashona mboka haya kokeke oohi yedhi ningila uundama, opo yedhi landithepo yi imonene iiyemo yawo.

Omithitu nkene dha kala, odha kala hadhi tilika oshoka momithitu hamo naana to adha aantu. Oshoka omithitu odha kala dha simanekwa, hadhi kala dhi na iinamwenyo, iithitukuti, iilikama, ookaandje nooshimbungu, oshowo yimwe mbyoka ya nika oshiponga. Ihe mongashingeyi oto vulu oku adha ehala lyi li momuthitu lya gamenwa nawanawa.

Oombaka odho iinamwenyo yopaantu. Dho dhene odhi hole omeya noonkondo, oshoka ihadhi vulu naanaa okukala pehala pwaa na omeya, ohadhi yi tadhi ke ga konga pooha mpoka pu na omeya dhi ka yoge. Oombaka ohadhi li iikulya ngaashi iilya, omapungu nayilwe wo ya gwedhwa po.

Iikunino oya pumbiwa unene kaantu momagumbo, oshoka ohayi kutha po ondjala yo ohayi kutha po oluhepo. Mokukala megumbo mu na oshikunino ohashi kwathele opo aantu kaaya kale taya landa kehe shimwe moositola, ihe ngele oye na oshikunino shawo shomatama nenge shoonyanga nenge shomboga ohashi ya kwathele, opo kaaya kale taya landa.

Omilunga odha simana unene komuwambo oshoka oha kuzi iinima oyindji. Komulunga oha kuzu oondunga ndhoka hadhi vulu okuliwa dho odhali dhasimana pethibo lyonale oshoka oshali hadhi kutha po ondhala nomukaga. Ohadhi vulu okuliwa iimbombo, ohaku zi wo omalunga.

Oondjuhwa odho oshinima oshiwanawa mokutekulwa. Oshoka oondjuhwa ohadhi pumbwa naanaa nadho egameno nesiloshimpwiyu ewanawa. Ohadhi vulu dhi kale dhili koshikuku nenge dhili owala megumbo tadhi pashiyona. Oondjuhwa ohadhi vulu okulya nadho omwiidhi pethimbo lyomuloka. Dho ohadhi pewa iikulya ngaashi iilya, nomapungu.

Uuyuhwena ohawu etwa po koondjuhwa ngele dha vala omayi e taga tendulwa ohaga tenduka nduno mu zi uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu zi mo momayi e tapu kala iipeta. Uuyuhwena ngele owundji ohawu pumbwa etonatelo ewanawa. Uuna wu li koshikuku ohawu pumbwa wu kale tawu pelwa ko omeya niikulya ya gwana nawa nuuna kaawu li koshikuku ohawu tonatelwa kooyina.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho oshowo iikunino tayi ende tayi humukomeho, kehe oshitopolwa otashi ende wo tashi humukomeho. Mongashingeyi aantu ohaya vulu okukuna iikunomwa yawo e tayi kala yi li mehala lya gamenwa nawa no itayi mono oonte dhetango ndhoka tadhi vulu okuyi kutha ongushu.

Ehumo komeho olyetelela omawunawa ongendji ,nosho wo koshitopolwa shika shuunamapya mongashi ngeyi aanafalama ita longowe nudhingu Oshoka nopethimbo lyokwendje oha vulu owala oku kuna iimeno yawo otayi Kala tayitekelwa oominino dhoka hadhi andjakanekwa nepya dhatula mevi nenge dhili pombanda, iimeno ohayi vulu ne okukala tayi telekwa ethimbo nethimbo otayikoko.

Oohi odha simana unene noonkondo, oshoka ngele odhi li pomudhingoloko ohadhi vulu okugandja iilonga kaantu mboka kaye na iilonga, opo ya kale taye dhi tonatele, taye dhi pe iikulya yo taya shendje omeya gomo ka ndama, yo woo taya dhi sile oshimpwiyu kutya inamu ya iiyagaya nenge sha tashi vulu oku piyaganeka ekoko lyoohi.

Oohi ohadhi pumbwa etonatelo lya gwana nawa. Uuna dha ningilwa uundama womeya odha pumbwa oku tulilwa ko iikulya ya gwana dhi paluke nawa dho dhi koke. Oohi ohadhi pumbwa pehala pwa yogoka. Omeya oga pumbwa oku kala taga silwa. oshimpwiyu, ngono ga kaka ta ga kuthwa mo e tha dhi tulilwa mo omeya gamwe omape.

Oosino osho oshinamwenyo shoka sha simanekwa unene noonkondo moshilongo shetu shaNamibia. Ethano lyosino oha li adhikwa koshimaliwa shoshilongo shetu konima. Ndyo nethano lyayo oha li adhikwa koshihako shoshilongo shaNamibia. Osino oya simanekwa unene oshoka oyi na ombili, nenedhiladhilo lyokutula kiimaliwa nokoshihako; opo ku kalekwe po ombili moshilongo.

Oohi uuna kaa dhi li metonatelo ewanawa, oha dhi vulu ku sa. Oha dhi vulu oku penduka owala adhihe dha sa. Oha dhi vulu ne ku sa, dhi iyakelwa nande o komukithi gwontumba, nenge dhi na uupuka wontumba tawu dhi piyaganeke, nenge momeya moka omo inaa dhi pumbwa we.

Ominino dhomeya odha longwa po nelalakano oku fala omeya kokule nenge oku fala miitopolwa yokokule hoka itaaku vulu oku adhika komeya ngoka ga yela.

Oku eta po ehala mpoka tokokeke oohi dhoye hasho naana oshidhigu, oshoka shoka wuna okutula momadhiladhilo osho shoka kutya, owuna oku eta po ehala ndoka ewanawa nenge ehala tu tali vulu okukwatelwa omeya ndoohi tadhikala dhili mo dhamanguluka, eto dhipele mo iikulya nawa ngoye tokala to opaleke omeya goye, nena oohi dhoye otadhi koko pwaahena nande oshimpwiyu shatya.

Ominino dhomeya odhina naana ekwathelo ewanawa kaantu ayehe mboka yena iikunino oshowo omapya. Ngoka haya longitha nenge haya longo opo ya kokeke iiyimati yawo oshowo iikunwamo yawo. Ominino dhomeya ohadhi kwathele oku fala omeya moka itaapu vulu oku adhika komeya nenge ethimbo ndjoka omuloka itaagu loko we.

Oshikunino oshinima oshiwanawa noonkondo oshoka ohashi kwathele kehe gumwe ngoka eshi na opo iiminene mo iipalutha ye ya gwana pamwe naanegumbo ye ayehe, osho wo omudhingoloko. Ohiimonene mo wo iiyemo ngele ta landitha po iilikolomwa ye mbyoka.

Iikunino ohayi vulu okukala tayi tekelwa nawa omeya ga gwana opo iimeno yikale tayi koko nawa. Iimeno ohayi koko nawa uuna hayi tekelwa omeya gagwana yo oyina uuhoho wagwana nawa. Iimeno opo yitekelwe nee omeya gagwana ohayi tulwa ominino ndhoka dhataakana mo moshikunino yipe kehe oshimeno omeya gagwana.

Oohi nadho wo ohadhi pumbwa iipalutha ya gwana, opo dhi kale dhi koke nawa dho dhi vule wo oku adha mompito yokulandithwa. Oohi uuna tadhi pewa iikulya ya gwana nawa ohadhi vala nawa dho ohadhi koko nawa. Shoka hashi eta naanaa dhi kale dha koka nawa dhi vule okulandithwaz, dho dhi gandje iiyemo iiwanawa kumwene gongeshefa.

Oondundu odha simana unene noonkondo oshoka ohadhi kwathele mokuyambulapo eliko lyoshilongo uuna aatalelipo taya zi kiilongo yawo etayeya ya talelepo moshilongo okutala omamanya nenge oondundu yo ohaya dhigile oshilongo iiyemo yimwe mbyoka hayi longthwa okukandulapo oompumwe dhoshilongo dha yooloka.

Oohi shampa wa adha dha tekulwa nawa ohadhi koko eta dhi ningi po oonene ohadhi kala nee dhina uule shi ikwatelela kutya oya tekulwa naana ethimbo li thike peni ihayi pula naa ethimbo ele okukoka nongele oya koko ohayi pe mwene gwoohi iilandelemo iinima ye.

Oohi oyo ongeshefa ombwanawa unene nonkondo oshoka una omuntu ena oohi tedhitekula mokandama nenge medhiya lyontumba moka hedhisile oshipwiyu ye hape oohi dhe iikulya yangwana nawa, akwashingwana nenge anangeshefa ohayeya eta kwatamo oohii yo etafutu mwene oongeshefa momunkalo nguka oti ilikolele iiyemo ye.

Ongombe yimwe yo miinamwenyo ya simana mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oongombe ohadhi lithwa pethimbo lyomwiidhi nenge pethimbo lyomvula tayi loko, dho pethimbo lyokwenye ohadhi ethwa dhi kalye dho dhene. Oongombe odha simana unene, oshoka ohadhi tselwa piituthi dho ohadhi longithwa woo okugonda piituthi yoohango.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa noonkondo oshoka oto vulu okukutha aanegumbo lyoye etamu longo etamu kunu iikunomwa yeni etamu kala tamuyi tonatele kaapuna okugandja iimaliwa nenge okufuta iimaliwa mulongelweko kaaniilonga yamwe omanga puna aanegumbo tamu vulu okulonga nayo etamu imonene mo iipalutha yeni pehala lyokukalanda koositola.

Omuthigululwakalo gwaawambo, aantu nkene ya kala ohaya helele e taya kunu iikunomwa yawo. Shampa ya helele ohaya kunu iikunomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iilya, omapungu, omakunde, oofukwa, oontanga dhamukokotwa nomanuwa, ngoka hayi ikwathele nayo oku hupa ethimbo lyondjala nenge ethimbo ndoka kaa kuna omuloka tagu loko nawa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shasimana unene moNamibia, oondjamba ohadhi adhika metosha. Etosha olyo ehala ndyoka halikala lina iinamwenyo yomokuti ndjoka yili mengameno lyangwana nawa. Oondjamba ohadhi tonatelwa nokusilwa oshimpwiyu kaanilonga mboka haalongomo metosha nohaafutwa kepangelo.

Ondjuhwa shimwe shomiitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Ondjuhwa oyasimana unene oshoka mAawambo kapuna egumbo ihaali kala kaalina ondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagelwa nee uuna megumbo mweya aayenda nenge ohadhi vulu kugandjwa wo yina omwenyo tayi yi nomuyenda kegumbo. Ondjuhwa oshinamwenyo hashi vala nawa omayi tashi vala uuyuhwena owundji.

Oohi odha simana unene noonkondo oshoka odhina iitungithi iiwanawa molutu. Oohi ohadhi kwathele aantu opo yakoke nawa yena iitungithi iiwanawa molutu. Ohadhi kwathele wo naanangeshefa mboka ooyene yomahala goohi yi imonene iiyemo yawo. Ohadhi vulu nee okulandithwa oonkukutu nenge oontalala.

Aatalelipo ohaya vulu okuza kiiilongo yawo, nenge komahala gawo opo yeye yatale uushitwe wokoshilongo shimwe shi ili, nkene wo opala. Aatalelipo ohaya vulu kuza kiilongo yawo taye ya yatale nkene omamanya noondundu yo opala, oshoka kiilongo yawo hoka yaza ihayi monika ko.

Oshikunino shoohi osho oshinima oshiwanawa uuna dhili metonatelo ewanawa, tadhi tonatelwa, dho tadhi pewa iikulya ya gwana opo dhi koke, dho shampa dhili momeya ga yela nawa, ohadhi koko nawa dho dhi vule oku kwatwa mo, dho dhi landithwe po kooyene yoongeshefa noku kehe gumwe ta vulu okulanda oohi.

Moshiwambo otuna mo iinima yili itatu mbyoka yasimana, otuna mo oshimbombo shoka hatu ithana ongalanithi yashiteni, otuna mo omboga yoshiwambo nenge ndyoka hayi ningwa omayanda otuna mo wo ondjuhwa. Una megumbo mweya omuyenda asimana oha vulu okudhipagelwa oondjuhwa noshimbombo eta li. Omboga unene nayo oyasimana oshoka ohayi telekelwa mboka taya ende.

Omulilo ogwa simana unene, oshoka ogo gwa kwata oshilongo. Omulilo ohagu vulu oku etwa po kiikuni hayi vulu okutemwa e tayi gandja omulilo. Monale aakulu yonale oya li haya longitha omulilo okuteleka nokuminikila nakehe shimwe tuu, opo gu ete uuyelele. Ihe ngaashingeyi oku na omalusheno, ngoka haga longithwa okuteleka, okuminikila nosho iinima yilwe ya yoolokathana.

Oohi odhili pomaludhi ga yoolokathana. O pu na oohi ndhoka hadhi liwa dhi lilepo oku liwa no ha dhi koko nawa dhi adhe okuliwa. Omanga woo ope na oohi ndhoka dhi lipo owala oku nyanyudha .oohi ndhoka dhimwe I ha dhi liwa ohadhi tulwa muunima mboka wo ma siipili dhi kale tadhi talelwapo kaantu ta ya futu yo ta ya tala nkene tadhi inyenge.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti. Onduli oshinamwenyo sha shitwa shi na othingo onde. Ohayi li omwiidhi noshowo omafo ge li kondungu yomiti. Onduli ohayi vala uunduligona, mboka hayi kala tayi wu tonatele sigo wa koko.

Iikunino olyo edhiladhilo ewanawa unene tuu kaagundjuka mboka ye na omadhiladhilo taga longo nawa yo otaya eta po ehumokomeho ewanawa. Oshikunino ohashi eta iimaliwa unene oshoka ihashi pula naana iinima oyindji ohashi pula owala uuhoho nenge omeya ga gwana nawa nomiti dha gwana nawa uuna shaponokelwa kuupuka.

Uuyuni sho weya neputuko, mongaashingeyi okuna omambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula omapya, monale aantu okwali haya longitha omatemo yapapule yo yakune mo iilya yawo. Ihe mo ngaashingeyi iilonga itayi longwa we nuudhigu oshoka omambakumbaku oha gapulula oshitopolwa oshinene shevi muule wethimbo eshona opo aantu yavule oku kuna iikunomwa yawo.

Oshikunino oshinima shasimana unene oshoka i hashi pula naanaa iinima oyindji opo wu shi tameke po, shoka wapumbwa okuhelela owala evi e to kunu mo iikunomwa yoye eto kala toyi tekele nenge tayi lokwa nawa komvula opo yi ko ke. Inaku pumbiwa iilongithwa oyindji onkene otayi kuvpe etewo ewaanawa.

Namibia shimwe shomiilongo mbyoka yi na efuta. Namibia oku na efuta enene ndyoka hali etele oshilongo iiyemo. Iiyemo ohayi ya po nee ngele moshilongo mwa kwatwa oohi odhindji, dhimwe tadhi landithwa po koostola dhomoshilongo osho wo kaakwashigwana, dhimwe tadhi tumwa kiilongo yopondje dhi li moondooha nenge oontalala e tadhi etele oshilongo iiyemo.

Ongombe osho oshinamwenyo oshiwanawa okutekulwa. Oshoka ngele oshili megameno ewanawa nesiloshimpwiyu ewanawa, tashi litha nawa tashi li omwiidhi omwaanawa, sho tashi pewa omiti noowenda nenge iinima ngaashi iimongwa opo dhi kale tadhi latha, ohadhi koko nawa nongele wedhaadha otadhi ku nyanyudha lela. Oongombe ohadhi longithwa mokudhipagwa miituthi nomokugandja iigonda.

Ombinga yokuuninginino waNamibia oyo hayi adhika yi na oofaalama ndhoka dhi na oondundu nomano noshowo omwiidhi omule. Evi lyokuuninginino waNamibia ndi tye kombinga yokuushimba, oku na oofaalama ndhoka dha dhiingilwa koondhalate. Oondhalate ohadhi keelele iinamwenyo, opo kayi ihane nenge kayi kane oshowo iinamwenyo mbyoka yili mo kayi iyake mo.

Ehumumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji, oshoka monale aantu oya li haya longitha omamwitho ngele taya mu omwiidhi gokukumba oondunda nenge ngoka haya vulu okupungulila iinamwenyo yawo pethimbo lyondjala. Mongashingeyi oku na omashina ngoka haga longithwa okuteta omwiidhi gotage gu gongele gu ka landithwe po koositola nokaakwashigwana unene tuu pethimbo lyondjala.

Oshitopolwa shaNamibia shokuushimba oko unene taku a dhika oondundu dhoka dhatameka oku za koshitopolwa shashOmeya nasigo oko shitopolwalela shuushimba, hoka kuna omamanya, oondundu dhimwe oonde, dhimwe ofupi naataleliipo ohaya vulu ya ze komahala gayoolokathana nenge kiilongo yayoolokathana opo ye ye yatale oondundu yo taya thigile oshilongo iiyemo yimwe.

Evi olya shitwa momutungilo gwa yoolokathana. Opu na iitopolwa mbyoka yi na evi lye elekana nawa, po opu na iitopolwa yimwe yi li momasilu, po opu na wo iitopolwa yimwe mbyoka ya shitwa yi na iituntu niiyanda, omanga omahala gamwe oge na oondundu noshowo omamanya.

Ombuga olyo ehala lyashitwa lyakukuta oshoka ihali mono naanaa omvula, niimeno mbyoka yili ko ohayi kwata nawa omeya momafo nenge momidhi dhawo opo yivule okuthika kethimbo lyo muloka. Osho wo iinamwenyo mbyoka yili mombuga iha mukala naanaa iinamwenyo oyidji, ehala lyombuga ihali kala naanaa aantu.

Uuyuni mongaashingeyi sho we eta eputuko, aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oshoka mongaashingeyi oku na oopaipi ndhoka hadhi longithwa dhi taakane epya. Shampa mwa pululwa, mo e ta mu tulwa oopaipi ndhoka hadhi tulwa mo nuukeka dha pita kehe poshimeno, opo shi pewe omeya okupitila moopaipi ndhoka hadhi longithwa.

Oohi odha simana noonkondo, oshoka oohi ohadhi vulu oku tulwa mehala lyo opalekwa nawa, opo dhi vule oku kala hadhi ya oku talelwa po kaantu, yo taya futu sho taya tala oohi tadhi inyenge. Dha tulwa moyima u wetikile nawa nenge momasipili nenge miinima iiwaanawa.

Oohi onyama yi holike kaantu, oshoka oyi na uutingithi oyindji ya gwana po nawa, dho ohadhi kwathele unene mokukoka, unene ngaashi uunona owa pumbwa wu kale tawu li oohi dha gwana nawa, opo wu kale tawu koko tawu endelele. Oohi odhi na iitungithi iiwanawa komalutu gaantu.

Ompanda osho oshinamwenyo shomokuti, shoka ha shi li omwiidhi nomafo. Uuna sha sa enota oha shi kanwa omeya momadhiya nenge momatale nakehe tuu mpoka ta shi vulu oku adha omeya shinwe shiikumithwe. Oshinamwenyo shika osha gamenwa unene oshoka osha simana, oshi na omainga ge li komeho ngoka ga simana nongele owe shi mono, kambadhala wu shi kale kokule oshoka oshi li megameno.

Uuna wa adha ongombe ya mangelwa momuti osha yela kutya ongombe ndjoka oyi na mpa ya za kehala lyonytumba ye etwa kehala lyontumba, opo nduno kaaayi fadhuke po ohayi mangelwa momuti, opo yi igilile pehala yo yi lye yi li metonatelo lyaantu. Nenge ngele owa adha yi li mongodhi ya mangwa nena osha yela kutya opu na oshituthi shontumba, moka ongombe ndjoka ye etwa yi dhipagwe nenge ya mangelwa mo manga tayi dhipagwa.

Ngele owa pumbwa iinima yoshiwambo ngaashi iilya, iilya wala, omapungu, omakunde omatokele goshigali osho wo yimwe ya gwedhwapo yoshiwambo, oto vulu oku yi ikongela momatala, kehe mondoolopa omuna omatala ha ga landithwa iinima yo shiwambo.

Oohi odha simana unene moshigwana, oshoka ohadhi etele aantu iiyemo. Unene ngele pehala opu na mpoka hapu longwa oohi nenge pu na okakunino koohi ohapu pumbwa pu kale pu na aaniilonga mboka haya tonatele oohi, mboka haya shendje omeya uuna ga kaka, mboka haya tula mo omiti yo otaya pe oohi iipalutha. Ohaya futwa nee iimaliwa.

Uudhila owo uunamwenyo womaludhi gaayolokathana. Oodhila ohadhiningi iihadhila yadho moka hadhilala. Iiyadhila ohaikala yeetwapo nenge yatungwapo momwiidhi osho wo iinima, nosho wo uutayi uushona womisaati. Oshowo yimwee yayoolokathana. Omo hamulala nee uudhila miinyadhila yawo.

Mongashingeyi uuyuni shi wa putuka, aanafaalama itaya longowe nuudhigu, oshoka oye na omashina gokuminikila ngoka ta ga minikile taga etele iimeno uuyelele shi vulithe etango. Iimeno nee ohayi minikilwa nee kuuyelele mboka, wo uuyelele mboka ihawu eta iimeno yi ze ongushu nenge omafo giimeno ga ze ongushu. Ohaga minikilwa nee kuuyelele opo yi ninge iikulya yawo.

Namibia wo okuna iinamwenyo yomokuti yomaludhi ga yoolokathana mwa kwatelwa oondjamba osho wo oonduli. Onduli oshinamwenyo oshile shi na othingo onde shoka hashi li omwiidhi pevi osho wo hashi li omafo gomisaati kondungu yomisati. Odjamba oyo oshinamwenyo oshinene shoka ha shi li omwiidhi osho wo omafo gomiti sho ohashi nu omeya.

Iimeno ohayi koko nawa uuna yili metonatelo nesiloshimpwiyu ewanawa. Iimeno opu na nee ominino ndhoka hadhi landwa kaanafaalama opo dhi pite miimeno dho dhi kale hadhi tekele iimeno pehala lyokukala tayi tilwa omeya nenge ya tegelela komvula. Iimeno ohayi koko nee nawa uuna tayi mono omeya ga gwana nuuhoho wa gwana.

Ombaka oshitekulwanamwenyo hashi tekulwa kaantu. Oombaka ohadhi vulu okutekulwa megumbo, dho nee odhi hole pehala mpoka pu na omeya. Ohadhi koko nawa uuna dhili popepi nomeya, hadhi vulu okuka yoga dho tadhi galukile moka hadhi tekulilwa. Oombaka ohadhi tekulwa nee niikulya ngaashi iilya, nomapungu nayimwe yagwedhwa po.

Uuyuni owu li meputuko mongashingeyi, aantu ihaya longitha we omatemo mo ku helela, ihe opu na omambakumbaku ngoka ga ningila aantu iilonga iipu. Embakumbaku ohali helele oshitopolwa oshindji shevi, e tashi kala sha helelwa shi kunwe.

Okuninga oka faalama koohi olyo limwe lyomoma dhila dhilo omawanawa, oshoka oohi odho hadhi indjipala muule wethimbo eshona, dho ihadhi pula naana ethimbo olindji dhikokelele oohi shampa dhatekulwa nawa etadhi paluthwa nawa nena ohadhi koko nawa nawa dhipe mwene gwehala iipalutha niiyemo.

Aantu mboka ye na iimaliwa otaya ipandula noonkondo, oshoka ohaya vulu okutunga po omahala omawanawa, e taye ga opaleke nawa e taye ga tula nawa uunima uuwanawa mboka tawu nana omeho gaantu, opo mu vule okukala hamu ya aantu taya lala mo yo taya gandja iimaliwa, taya landa iikulya opo ya vule okulya, taya ithanekele mo nenge ya ka tale nkene ehala ndyoka lyo opala. Ohali eta nduno iimaliwa.

MoNamibia omu na omaludhi giiyamakuti mbyoka ya kala kEtosha nenge ndi tye kOkashana. Akuhe ohaku adhika iinamwenyo yomokuti mbyoka yi li megameno lyepangelo naaniilonga mboka ya kutwa haya futwa kepangelo lyoshilongo. Omu na iinamwenyo iileeleka mbyoka hatu ithana oonduli noshowo oongolo.

Ehumo komeho olya etela aanafaalama omawunawa ogendji oshoka mongashingeyi, iilonga mbyoka kwali hayi longwa kaantu otayi longwa komashina. Ngoka taga limi ta ga helele go taga teya, iiyimati mbyoka ya longwa ko, yo yi ka landithwepo koositola nenge kaakwashigwana.

Ehumo komeho olya etelela uuwanawa owundji, oshoka ehumu komeho olya pinganitha po omashina niilonga yaantu mongaashingeyi aantu nenge nditye moofalama ondhindji ihamu kala lela aantu, oshoka opuna omashina. Omashina ohaga longo po iilonga mbyoka yina oku longwa kaantu.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oshoka oye na omashina ngoka tage ya yambidhidha opo iilonga yawo yi kale tayi longo meendelelo, yo tayi longwa nethimbo, yo tayi longwa nuukeka wo. Okuna omashina ngoka haya longitha mokuteya oshowo mokukokitha iimeno yawo.

Uuna taku tekulwa oohi, ohadhi pumbwa okukala dhi li megameno ewanawa. Ohadhi pumbwa okukala pehala lya opalekwa nolya yogoka nawa, opo dhi kale dha gamenwa komikithi. Uuna oohi dhi li metonatelo ewanawa; ohadhi koko nawa noonkondo.

Omahala gomombuga omahala ngoka gashitwa nana ihaga mono omvula ,iha ku kala nana iimeno oyindji oshoka okuna owala iimeno mbyoka hayi vulu okukala yi lipo ihayi mono nana omeya. Mombuga ohamu adhika uumeno mboka wuna uufo uushona wo owuna omiidhi omiileleka opo wu kale tawu koko nawa.

Kehe tuu ehala lyomalandithilo, olya pumbwa aaniilonga mboka ta ya kwathele ooyene yoongeshefa, iilonga yawo opo yi kale ta yi longwa nawa, yo ya landithe iinima yawo. Aaniilonga oha ya kwathele opo iinima yi ka le yili melandulathano, noku yalula woo iinima ayihe mbyoka yili mositola. Aanilonga mboka oha ya futwa nee iimaliwa yawo mbyoka ha ye ki ikwathela, opo ya kandule po oompumbwe dhawo.

Momahala gomalandithilo unene tuu moositola no momahala gamwe ga yoolokathana kehe ngaa ehala ha li vulu okulandithilwa omuna oolaka ndhoka dha longwa miipilangi nenge miitenda oshowo miinima yimwe ya yoolokathana moka muna iilandithomwa ya wo yeyi pakelamo nawa nawa shi ikwatelela komaludhi gawo opo yi landwe kaakwashigwana.

Okuna omaludhi ngoka haga longithwa kaanafaalama opo yape iimeno yawo omeya gwagwana . Iimeno ohayi vulu okupewa omeya momaludhi gayoolokathana, ohayi vulu okutekelwa okupitila mominino ndhoka hadhi ende pevi, dho odhina oombululu. Oshowoo ohayi vulu okupewa omeya tagazi pombanda , tayi tsininwa okuza mominino ndhoka dhili pombanda.

Uudhila owo uunamwenyo mboka ha wukala unene komiti, oondhila ohadhi tuka noha dhiinyangele iikulya yawo meshito. Uudhila ohadhi vulu kulya iinemo mbyoka hayi mene hayi kunwa kaantu nenge mbyoka hayi imi keshito yo yene.

Omeya ogo oshinima sha simana meshito alihe. Omeya ohaga longithwa iinima ya yoolokathana go ohaga longithwa oku tekula oohi oshoka oohi ihadhi kala kadhina omwenyo ngele dhili momeya .Omeya shampa ga yela nawa go ogeli mesiloshimpwiyu ewanawa ohadhi koko etadhi valathana.

Aakulu yonale okwa li haya longitha omamanya ngoka kwali haya thanekeko iinima yayoolokathana . Omamanya ngoka ogena ondjokonona, oshoka ondjokonona yawo oyeyi shanga unene momanya. Okwali haya thanekeke nenge nditye haya shanga , nkene kwali haya kalamo. Oyashangako omalukalwa gawo opo iigwanga niigwana yika tseye noyitale shoka yaninga.

Namibia oshimwe shomiilongo mbyoka yina efuta. Otuna efuta ndoka hali tu etele iipalutha ngaashi oohi dhomaludhi ga yoolokathana oshowo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi kala momamanya. Puna ngaa omaludhi goohi oshowo yilwe oyindji ya yoolokathana mbyoka hayi tu etele iiyemo ngele tadhi tumwa kondje yiilongo.

Okuna omaludhi giikogo, opuna iikogo mbyoka hayi kala yaluudha nenge yaninga iimbulawu mbyoka hayi ita omvula. Po omuna wo iikogo mbyoka hatu ithana iikuwe, iikogo mbyoka ihayi eta omvula ohayi holila endhindhiliko kutya omvula oyili pokuya ihe ha pethimbo ndyoka nenge moshiwike moka.

Oohi odha simana uunene nohadhi pe naana aanangeshefa iimaliwa oyindji. Una ya tokola oku kala ya ninga oohi odho dhiye etele iiyemo yawo. Oohi ohadhi pumbwa omeya gayela nawa omo dhi kokelemo nawa dha manguluka. Shampa dhili mehala lya manguluka tadhi pewa iikulya ohadhi koko tadhi endelele dho tadhi gandja iiyemo iiwanawa kaanangeshefa.

Oohi odha simana unene, oshoka ohadhi gandja oompito dhiilonga kaantu yo taya imonene mo iiyemo yawo. Oohi wo ohadhi gandja wo iiyemo uuna dha landithwa po. Ohadhi vulu okulandithwa momaludhi ngaashi oohi oontalala nenge oohi dha kukutikwa e tadhi landithwa po.

Unene pomahala mpoka hapu adhika omapandela omahala ngoka ogo oombelewa. Ombelewa kehe ohayi kala yina epandela lyoshilongo nepandela lyawo lyombelewa uuna yahogolola yikale yina epandela. Oombelewa oonene unene ngaashi dhiikondo yayoolokathana odhina omapandela gadho.

Ondjuhwa oyo oshitekulwa namwenyo shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu. Ondjuhwa ohayi vulu oku tekulwa eta yi eta po omayi, ngoka haga vala uuyuhwena nenge hava vulu okulandithwa po geete iiyemo. Ondjuhwa oya simana unene oshoka miituthi oyindji ohamu dhipagwa oondjuhwa dhaayenda, dho ohadhi vulu woo oku landithwa dhi ete iiyemo.

Iikunino yoohi oya simana uunene noonkondo. Oshoka ohayi eta iiyemo oyindji. Iikunino yoohi, ohayi kwathele aantu oku eta, ohadhi eta po oompito dhiilonga, dhoka hadhi opo ku kutwe aaniilonga yo taya kala taya peya, iimaliwa mbyoka haya longitha okwii kwathela. Oshowo kumwe goshikunino shoohi, ohi imonene mo iiyemo ngele edhi landithapo

Oohi odhasimana uunene noonkondo moshigwana, oshoka ohadhi pe aantu iipalutha. Oohi ohadhi vulu okulandithwa po etadhi liwa kaantu yo ooyene yoohi tayi imonene iimaliwa, mbyoka haya vulu okulongitha opo yalandele oohi iikulya iikwawo.